Ha missileza bolla bettizayiss issi macasiya eqadus ippekka guyera issi mashinney bettes akka karetha mayo mayada eqadus

Hayssi missiley bettizabi aggirokemikalle getetidabako hayssi aggirokemikalley goshanchat ayfe loeththidi ayfana mallanne loethidi daro ayfe immana malla madizabako.

ha misilen be ishin diza bi issi kareta bollara ma7ita maca maca siya eqqada haasayishen beettawu aappe kayfiltara attomasati eqqidi doosona

Hayssi muuzekko muuze matan iisi addey eqqishin beettes. He addezi muuzeza oyqqidi eqqi uttis. He addezi bo7aama adde muuzeykka ordde muuze.

Hamse denbe qishen dizayssi nam'u addeti gaallaza oyqqidi eqqishen beettosonna etappeka guyeda gadazi beettees issi addeka qoden masqale aatots

Ha misilen beetezay be muzekko ha muzekka buroon toketida muze hayssi muzekka gakkibena muuze hayssi muze gakkiyode muuzezayssa imees.

Ha missile bolla betizaysi daro asatako daro asati gadiya xelishe dosona Etta gidon paranjayka bettes.paranjata xelisishin dosona

Hayissa missilezan ta beyda diyagey apilekko apilet daroto cencha heran bettosona dumma dumma giyayo ekidi lo'o mishshakka ekosona gabaretikka etappe lo'o go"a demosonna

ha misilen beetishen dizabiinkko muuzekko muzekka daro daro bawu maaddees maanaw maaddes bayzin keehippe bira wodhxidi maaddees

Ha misilen betiza bii abkadokko abkadoyka manawu maaddees abkadoykka wolqa immiya katatuppe issowa.

Ha misilen beettishen dezaybi jinjibilekko jinjibilekka lo'etidi maaddees jinjibileya pentisidi uyanawu maaddees he jinjibileya daro asati paattishen deosona

Hammi silen beetishen diza bi tukkekko he tukkekka nam'u macaasati tukke ayfe qoridi beettosona issinaka keephe bollan ba bolla haattawutas.

Ha misilen be'ishin didayssi kooththakko. kootta garsan matati e'oosana. he maththatika eessa eessoosona eessaykka mal''o quma.

ha miselen betishen dizayssi shonkorako shonkorappekka sukare medhettes shonkoray pafirkkan gelidi sukare kezees

ha misilen beetiza bii appilekko ha apiley maldho ayfekko ha appilekka cencha yeeran lo7etidi ayfes ha appilekka baazettikko daro miisha woxxees

Hayssan misizan beettidabi daro asati eqqidi muutha puute ekki oyqqidosona. Hayssikka muuze puute tokkanawus maaddees.tokkishin ayfe maaddees.

Hayissa missileni betishe dizayi aze giko goshanichata goshanichati bitta bokishe betosona ettapeka baggati eqidosona baggati hokidi goyishe betosona

Ha misulen beetishe dizaysi abukadoko,Ha abukadozaka asati qoridi giya kessanaw issipe shiishishin beetosona. Nam'u addeyka tooki uttosona.

ha misilen beettishen dezaabi gooshshanchanne gooshshancha naada gididi beettosona hetappeka guye beggera badarazayssinne muuzezayssi beettishen dees

ha misilen beetishen dezayssi issi addey boorata goyishen beettees he booratakka qambaran goyidi des etikka issoy bootta issoy karetta

Hayssi boorata nam'u oorati kadonne qambara banta bolla yeggidi goyishen beettes issi addee hayssi addey miizatan oykko booratan goyishen beettees.

Ha misilen betishe dizayisi boratakko, he boratakka issi wodaliya lagishe betawusi boratika sintha sintara nayika guye bagara dawusi.

Hayssi muuzekko hayssi kaybenna muuze hayssi kaybena muuzeye issi dereppe issi dere biidi baazettana maaddees ha guybaarakka eqqida kaame muuzezayssa issi dereppe naanto dere yeddanawu eqqi uttides.

ha miselen beetishen dizayssi issi addey milida badala oyqqidi he qutireshen beettees kambalekka melara kiu giittis he addeykka kay kambaleyappe badalaza mentides

Ha misillen beettizay siy gabaretakko ha gabaretikka ciishshazasa oyqqidi eqqishen beettosona daro daro asati ciishsha tokka nayo ciishshaza oyqqidi eqqidosona.

Haysi paapayakko hayssi kaybenna paapaaya paapaayay mal'u ayfatuppe issinokko iippeka hibintera issi maca asiya eqqawutida shin bettadudus

Haysseti gaberetakko ha gabaretikka eqqishen beettosonna etappeka sintara bokkido bollay beettees bolla sintan sheqqidi asha xeelishen beettoosonna

Hayssi ciisha tokki dideya addezakko sintara issiyade eq uttidi tokishen bettees afrika guyera nam'adoadey tokkishen bettees etappenka he bintara woosati tokki dusana.

Ha missilezi gabareko he gabareka nam'u borata qambaran waxidi goyishen betes boratika burabure nam'atika.

Ha misileza bolla beetizay gabaretakko.

Ha misilen betizay daro asatako etapeka daroti gabaretako

ha misilen beettizayssi mangokko mangoy mal7o ayfekko he ayfeheza oyqqidi issi gabareyadey asa sa bessidi dees

ha misilen be'ishin dizay si gaberetakko gabaretikka akafa porka zaapiya oyqqidi eqqishen beettosona

ha misilen beettishen diza bii gabaretakko he gabaretikka holla bookkishen beettoosona zaappe porke akaafa hoyqqidi eqqidosona

Ha misilen be ishen dizatisi dorsakko dorsatikka maata mishen beettosona etakka issi asi etana hee mishen beettees he baggarakka bochay dees.

Ha misilen beettishin dizayssi goshshanchatakqo goshshanchati goyi dishin yoosona etappeka attoma asa macaasayka eqqishen beettees etappeka goye baggara muuzey beettees.

Haysati kameta, ha kametikka goosha kameta gidishini ha gosha kameti darro gade lafa sate goyanawu madesi.

hayssi misilen beettidabi daro daro kaametakko hayssi kaametikka goshsha kameta goshsha kaametu sintan asatikka eqqishen beettosona kametikka gede baggerinne podde baggera nam'u baggara doosona

hayssi kaame mala gidiri kaame gidennakko asa na wolqan oosettiyaba gidiri kaameppe guuxidi asa na wolqappe darira maashinekko

Ayssi misilen beettizayssi goshsha maashinekko ha goshsha maashiney kaameppe guye baggara gizi gade goyanawu maaddiza mashinekko ha maashinekka asane oothti yogappe uytidi poottes.

Hayssi misilen beetizay siy gaashekkon ha gaasheka kaamee cakishen beettees kaame daro wogga gade cakiday maaddees asa ni goyogappe woykko cakiyogappe darees

ha misalen beeti shintiza bi zo7o kaamep zo7o kaamekka gadezayssa goyishin bettides haayyo goomaykka kareta salozayssikka booxotidayssa

Ha misilen betizaysi mashineko na'u gomayi diza mashineko ika gosha mashine getetishin eretese ika lo'ese

Ha missilen be'ishin dizabi asatakko daro asata daro asati kame bolla uttida adeza eqidi xello bolla dossona

Ha misilen beetizayssa goshsha kaameko ha kaameykka go7ees.

Ha misiliyan beetizabiy kaamiya, asa, maca asanne atuma asayi kaamiya xelishn dosona , kameyka oorata kaame.

Hayissi misilen betizayisi kameko zo'o kame zo'o kame madidayisi badala bunchanasako badalayika manawu mades

ha miselen beetishen de7ay si kaamekko kaameekka gosha kaame kaameka goyidi des goydi gakkidaga shiishshi dides

Ha misilen be ishi dizayssi kaamekko zo'o kaame ha kaame goyanawu maaddees asa naa goyogappe daro ha kaamen goyishin daro daro go'ata himees.

hayssi misilen beettizayssi kaamekko kaameekka gade gooyishen beettees asa nan goyogappe kaamen goyogee kehippe lo7o

hammi seden beetishen didayssi kaamekko zo7o kaame he zo7o kaamekka gadiya haatta ushishen beetees aappeka he fintara salozi beetees

Ha misiliyan betishe dizayisi issi gela'iya qeri nayita kathazayissa muzishin betadusi. Ha gelayika ha natusi kathazayisa gujishin betadus

Haysi misilen betizaysi issi gela'o macashiya issi qeri nayo katadaysa muzishin betadus adezayska imayda dawus daro qeri nayti uttidi mishe betosona

ayssi sindekko sinde amerkane dereppe itoopphiya oykko hara hara deretawu daanettidi imetiya maadu kattako sindeezey kattikko daro darobowu maaddes

hayssi kaame giddon betezayssi daro katta zereta kotokko hayssapeka zaytezayssinne mokoronozayssi koshorozayssi beettees hayssika asaw imettanau diyaba

Ha misilen beetishe dizabi kaameko. He kaame bollaka katazayssi caaneti uttides. He kattazayssan wottanaw issi wodalay makina liiphazan eqqides.

hayssati katta zeretakko hayssi daro katta zerettada etappeka timatimiya qayssiriya karotiya santa gidiri daro katta hainete bettees

hayssi misilen beettezayssi heedzdzu maca asatakko ha heedzdzu asatoppe issinaka kartoonizayssan iqaza issi macassowu immishin beettadus he baggarakka zo7o hauma7ida issi macasya bettawu

Ha misileni betizabi daro asatakko he daro asatikka qaniccara kata asatakka tokkidi betosona eyitappe namati tosishshin betosona macca asatikka tokki uttidosona

imisilen be ashin dizayssi maado kattakko he maado kattatappe zayte mokoroone asayyo immanawu shiishshidi uttidosona

ha misilen beettishin dizayssi qeeri naati issi lo7iya geela7iyo katta barsishen beettosona naatikka ufayetidi barsa bolla doosona.

a misilen beetishen dizabii heedzdzu macata heedzdzu macatoppe naati uttu torosona issinakka eqqawutos naatikka haasay di do7osona iippe sintarakka miirinday dees

ha misilen beettiza bii aaya banaa tookkada eqqa uttadus aayyakka laxana shaashe qaccada beettawus he baggarakka daro asay eqqishe dees

Hays milen betishn dizays nuhama adeko apeka guye bagara hashez betides, ha gashezika lo'etid aaho gashe gadeko.

Hayssi badalakko ,tiya badala geetettishin eretees. Hayssi melanappe sinta diya badalakko. Hayssi tiya badala tsiitsidi doyisidi mishin mal'oza loyitidi maal'ees.

ha miselen beettishin dizabi issi addey badala oyqqishin beettides hayssi badalikka tiya badala geetettishin erettides hayssi tiya badali doyssidi ciicidi maanawu maades

ha misalen daro asati bettishen de7osona ichashu attumanne issi maca asati beettou etikka wu7ezayssan keephe aattidi eqqidosona

hayssi badalakko issi addey keephe aattidi malaxine kayfin wottidi badalaza oyqishin beetees badalaykka gakkida badala

ha miselen beetishin dezabi gadekko hayshi gade bochcha bolla deya gaade hi bantaharaka oga bochay bettides appeka giddonka daro zaafeti barzaafeti betoosona

Misilen beettizabi nam7u addenne issi maccako. Nam7u addeyinne issi maccay eqqidi uutta garsan uutta xeellidi doosona .

Hayssi misilin beetizayssi badalakko tiya badala tiya badalay doysidi ciicidi maanawu dandayoos tiya badalayka bayzettees.

Ha misilen beettishin diza bi gade garsan nam'u attumati eqqishen bettoosona nam'u attumati eqqidi issoy mobaalesa haasayishin beettees issoyka eqqidi elidides.

hamisilen be ishen dizayssi badalakko aysarera badala aysarera badali daro daro aysarera badale bieettees aysarera badali badalay gakkanaashin sintatidi aysaarees aysaari makidi gakkees

ayssi misilen beettizay ssi gadekko gade giddonka xaata santay beettes xaatesantay maanawu maaddis

Hayssi misilen beetizayssi darobako;issi kaamey duge bishin beetides; eepeka ha bageera muuzezayssi beetees; issi addeyka kareta ma'o ma'idi eqqishen beetees.

Ha misilen betishn dizaysa kameko daro kame woyko he'dzu kame hedzu kamey ogezaysara pude bishin betes he pintara issi macasiya eqaza tokada fuge yayida dawus

adin beettishin diza bi daro mitatakko hamitatikka dariri beetiyoge bazzona bazzoon daro mitay dis bazzoon daro me doosati doosona

ha misilayn beettishin dezayissi issi macaasiya ciishshaza tokkada akafazan kammishin beettawu hee baggarakka karetta ma'o maa'ida adde pudeza bishin deettes

Ha miselen beetta shin diza bi heedzdzo attomatuura issi naara eqqidi miidazayssa kambale misishin bettosona boorati goshsha boora geetetti shin erettosona

Hayssi gadekko hayssa mala gade oosettidey bochcha bollakko ha bochcha bolla haattaze booyeze ootti dooge mooretana malakko.

amisilezan beetizafi daro asatakko he daro asatikka ciishaza bochcha bolla tokkishen beettosona daro attumata daro macati misilezan beettosona

Ha misilen be'ishin dizayssi issi addey ciishsha tokkishin beettes. Aaffekka gede baggara daro asati eqqi xeellidi doosona. Etikka tokkidi de'osona.

Ha misilen be7ishin dizabi oyddu asthakoo; issinnakka macca; he macciyakka naxalaa maya7uththas; issi aththumaykka shiirixe aaththi7uththis; naa7u addethi kephe aaththi7uththirosona.

ha misilen be ishe dizayssi issi addey eqqidi beettes he addeyappekka guye baggara daro qiishshati beettosona he addeekka lo7ees

Ha misilen beettishen diza daro asatakko he daro asatappe issoy uttidi ciishaza tokkishe bettees issoyka eqqili tokkanawu giiga bollan dees

Haysi timatimeko haysi timatimey katazaysa mal'o mal'isanaw kehipe mades timatimey kayra timatimey zo'oko loyto zo'es.

Haysi misilen beetishe dizabi kohe geetetidi eretishin Haysi kaatha zerethako haysi qahe dishes meetetizaysako haysi mal'o mal'ees.

Hayssi santakko hayssi santay kattidi maanawu maaddees hayssi santi soon katta ustidi woykko usta gidiri maaddees ka santazayssi gadeppe demettiyaba.

harshe misilen beetezabe darofakko muuzefi qaaphetidi phayzetishen beettides appeka mangooy paapaayee daro trafereti beettoosona

Ha misilen beetizabi darobakko eetappeka shunkurte,gaalla,qayssire,kaarote eetika beetosona asika he fintara beetes.

Ha miselen be ishin dizabi daro bakko maxaaxe, lelehe, lelehe ayfe, mitaboyekka darobegidiri beetees. mitaboya issi macasaya poqay dawus.

Ha misilen beetishin dizabi darobakko darobappekka mangguwa shunkurtiya kaaroote titatimekka eta garssan bettees

ha misilen beetizabi giakko he giyanka shunkurte tara shunkurte taran shunkurtey bayzetti diides shunkurtey maano maadees kattan gelidikka mal7isees

ha miselen beettiza bi paapayako paapaayaka heedzdzu kayda paapayanne kaybenna paapayati beettishen doosona

haysa misilen beettiza baabeppe hissoy issi modaliya ciishshaza koyqada eqasu hefintarakka daro macati eqqidi ciishshaza oyqoottidosona

hayssa mishilezan beettishin diza bii zo7o kaamey gadeza goyishen beettes hayssi kaamey gadeza wogga gadeza goyanawu maaddees

hayssi misilen bettizabi wode koottakko hayssi wode koottay kase koottappe dummatizabi lo7o heessaza immano maaddes

Beiishin diizaysi issi addey booththa mayo mayidi koththatu garssan eqqides kootta garssanka mattay dessi mattaykka eessa essesi essayka maali'o kaatta.

Hamisillen betishe dizabi kammey goyishe dees he kammeykka gadde goyishe bettes gadde bollakka matay moki uttidaga cakka bolla dees.

Ha missilen be'shshen dizayssi kehippe loo'a cishakko. Cishshaykka papirkan gelidi kei'dda cishakko. Ha cishaykka daro birran bayzethanawu dandae'ss.

Hayssi misilezan beetidagey ciishshako. Ciishshan daro aynate ciishshay de'ishin daro aynate ciishshappe zo'o ciishshay dosa ciishsha geetetidagan eretes. Dosa ciishshay ba dosiya asaw immanaw maades.

ha misilen beettiza bi daro asatakko daro asati eqqishen beettosona etappeka heedzdzo asi qancaza oyqqidi eqqidosona

hayssi misilen beetizabi ciishakko he ciishakka oyqqada issi maciya qooren masqale qachada eqqadus bootayka paafirka geetettishin eretes.

Hayssi misilen beettizayssi nam'u macati nam'u ciishsha oyqqidi ooso bolla doottosona ha ciishshay dosa ciishsha geetettidi eretes.

Ha misilen be ishen diza bi ciishshakko doso ciisha he dosa ciisha gaaren sogi dideya issi attomi beettees aappeka hi bintara issiyaddey eqqishen beettees

ha misilen beettishen diza bi daro asatakko he daro asatikka issi addeya xeellishen bettosona he adde baggarakka kaamee eqqishen bettees

Hayssa misile bolla beetizayssi muuze toketidi issi adday iza lanqen eqqidayssa besses. cora muzetika betosona

Haa missilenni bettishshe dizayis bale silitanne asatakko etikka gobanghao bolla de'osona .etappekka guyera bochayi betes.bochchapekka hee piniththara ketti betees.

ha misilen beetizayssi shaafakko waggashaafa he wogga shaafa bollakka wagazarphe beettees hepintarakka caakazi beettees hefintarakka keetti beettees

ha misilen beetishen dizaayssi daro asatakko he daro asati eqqi uttirosana he pinteerakka makini beettees makinappekka he pintera keettazi beettees

Ha missilen betishe dizaysi woga bora he woga boray sintan eqides hepeka guyera issi c'ima adey kehipe hakidi eqides gatimazaysaka oyqides.

Ha missilen bettishe diizayssi burabure miizatakko hayssi ba maariyo miiziya laccashin bettides maarazasi ichcha uttawsu ayozayssi eqqa uttawusu.

Ha missilen be'ishin dizabi mizzatakko ha mizati issipe issisa gididi dosona etikka hara mizzatuppe lo"eththi lo'o lo'ethidi matata imosona

Hayssi wado mizatakko ha nam'u wado miizati kathaza mishinne issinaya co gaada ekishin betawus etikka gaden dosona gadenkka zeretanassa

Haysi kutozasoko haysi adde koteney macca kotoy do'oko adde kutotiy katidiy manewu mados'ones maccatokay shuketidiy madosonay hagepeksy daro phuphphuley imosonay.

Hayssi miizatakko ni gaadu miizata ta bollakka karettanne bootta qalame beettees itikka maata mishen bettosona itinka qoodan daro

ha misellen betishin dizabi kuttotako daro kuttota daro kuttoti phophule phophulanawu maaddosona he phuphulekka maanawu maaddis tanakka shukidi maanawu dandayetees

Hayssi misilen beetizayssi waaddu miizakko waaddu miizati hanko miizatoppe dummatizay daro bagganakko issantoy eti lo'eti wogga nam'attoyka daro maatta immosona.

ha misillen beettishin dizabi daro bakko miizatanne deeshshata deeshshati kayqqidosona miizatikka eqqidosona etappeka guyi baggara woga miittay betees

Hayssi misile beetizafi kuttokko adde kuto he adde kuttoka issi adde oyqishen beettides he kuttoykka paallidi baanawu dafettishin bettees.

Ha misilen betishe dizaysi issi maciya mizazaysa gorpashe betawus he bagaraka daro mizati dosona he bagaraka zafey betes

Ha misilen be'ashn dizaysi mizatako waadu mizata getetishn eretes, ha waadu mizati maata bolla ichidosona.

Henin beetizayssi miizakko he miizaykka maata mishen dees he maataykka mela maata geetettidi eretees.

Ha misilen beettiza bii deeshshakko bootta deesha so7o deesha kareta deeshsha hetikka godan qashettidi eqqishen doosona.

ha msilen beettiza bi miizatakko daro miizada bootta miizata kareta miizata zo7o miizada hetappeka biera bochchay beettes miizatikka denba bolla maati diyosan ametti didosona

ha misilen beettizayssi issi macasiya miizata maata mizishin beettawu zo7o miizenne karetta miizati maata mishin beettosona

Hamseden beettishen dizayssi darabakko boorata asata bochchata denba sohoy beettishen dees miizatakka miiza hee miyanaati hee mi dilosona.

Haysi missilen betizabi bangako ha bangayka daro darobaw mades parso aganaw daro daro mishawu mades bangayka wolqa imiyagetupe isuwa.

hayssi badalakko ha badalakka aayiya punishen beettawus ha badala punnidi gaachisidi maanawu maaddees daro kattaka kattidi maanawu maaddees

ha misilen bettishen dizabi gaallakko ha gaalaykka doysidi metetiya katatoppe issua he baggarakka nam7u asati ha gallaza bookkidi kesishen beyttosona

Hayssi gaashekko hayssi gaashe gade geetettishin erettees hayssi gaashe gade gaasheya gakkikko gaasheza ekkidi melisidi punnidi buddenazayssa maano maaddees.

Hayssi badalakko hayssi bunchetibenna badala bunchebittibenna badalay bunchanappe sinta issippe qashettidi gootaran uttotosona.

Ha missilen betizayisi issi ade uttidi cisha tokishen betes he penteraka asati tokishen betosona he adeka botha ma'ua mautides.

Ha missilen bethizayssi zeretha gadekko. He zeretha gadeni akaffa oyqidi issi adde eqidess. He addayppe guyye bagarakka assathi eqidi hassay bolla dossona.

Ha misilen be7ishin dizabi bootta qaccaara qashetti uttida madaabarekko. He madaabery gadia loyttisdi ayfe immana mala maaddees.

hayssi misilen beettizayssi bangakko banganka murqa banga geetettishin dides murqa bangay dadidi aacuottidage beettees

ayssi misilon beettiza bii issi addey uttidi ciisha tokki dides ciishappe aappe guyeraka hara asati ciisha tokki didosonna ciishshaykka diccidi kuwawu maaddes

ha misilen beettizayssi na'u macati akambalo oyqidi ooso oottishen doosona etappeka guyera issi attumay eqqishe de'ees

Famisile asan beettida bii zo'o ma'o ma7idi sharafa garsan eqqidadiya beettees goye baggarakka lo7i asaloy beettees addekka ooso ootti diides.

Ha misilen betishe dizayti isi macasiya miiza woyko wadu miziyo oyqashe beetawusu. Ha macasiya wadu miiza yeesanawu dafayda dawu.

Hayssi misilen dizayssi hareko, ha hareka hiilanchchay hiilanas kushezan gonteza aaththi eqqides eepeka ya baggara diza addezi qoodhdheza oyki utis

Ha misiliyam beetiza issi hareko.ha hareka harigganicha hare ha hariggancha hare hillanichayi hilanawu oyiqqishin beetets.ha hareka harggido gishawu hillanichay hillananes.

hayssi deeshshakko hayssi issi deeshsha nam7u addeti oyqqidi marfezayssa caddishen beettosona hayssa deeshsha hargancha deeshsha onakka hiillana hiillanchati marfeza cadi diosona

ha misilen beettishen dizayssi hiillanchakko he hilanchaynka miizazayssa hiillano eqqishen beetees he baggarakka daro hiillanchati beetosona daro mizatikka hiiletidi dosona

Hayshi booratakko booratikka eqqishen beetosana heedzdzu asati taro boorato giddon eqqishen beettosana maataka kommutidosan loossana

Hayssi misilen beettizayssi ambulonseko kaame oykko hayssi maaddizay hargia asata hiillanchakko efanayo maaddees yelanaw miixattiya macata haakimeso efano maaddees.

ha miselen betishen dezayssi issi harenne nam7u asata issi haray naa nam7u asati eqqidi hiillanchata hiillanchatikka hiillanawu he hare sintan eqqishen beetosona

Hayssi misilen betizayssi mizatakko. He mizataka hiillanchchatti hillididosona. He baggarakka may'o kachchida wodallati bettosoña. Mizatika daro.

Ha misilen beyashe dizabi deyshata asatakko he asatika desha xelidi dosona deyshatika hargancha

A miselen beqishen diza bi miizatakko zo7o miizata bootta miizata he baggarakka heedzdzu attuma asati eqqishen beetosona maataykka lo7ees

ha misilen beettishin dizabi kanako nam7u kanata nam7u kanata zo7o ma7o maa7ida addey yatana asa nam7u kushe ara poyqqidi uttides kanatikka

ba misilen betiza bii asanne areqqo hedzdzo asati eqqishen beettoosona he baggarakka harati eqqu uttiro sona haratikka daro

Haysi misiley beetizaysi qaaretako.ha qaaretika gelesho zeretako. Gelesho zereta gididi qaareti uba gufan loyti gooba hanko geleshotappe.heedzu geleshoti uttidosona.

Ha misilen beettishin dizabi kana suyqekko. kanasuyqe wora do7akko. kanasuyqe maata bolla eqqidi xeelishen beettees. Kanasuuqe wora do7a.

Issi godare yaagetishin eretides hayssi godarey asa naa gidide do'ata gidide muusan eretes godorey iita do'a godarey jashsha do'a.

Haysi misilen beetishen dizabi kapokko ha kafotikka qoorezey adussa doonazikka adussa eta doona bollaka zo7oy bollaykka karettanne bootta

ha misilen beetti shin dizabi gaammotakko nam7u gaammota hayssi gaammoti issoyzayssi eqqides hissinazayssi ichadus hayssika gaammoti do7a garsan lu7etidi yashshiya do7akko

Kayssi bazzo harekko na'u bazzo hareti eqqidi desheti shen beetosona etikka maata garsan eqqoottidosona issoy gede si issoy puddesims.

ha miselen biretishen diza abi kafokko i kapoyka qoorera lee7e gididi aduqida kafokko ha kafoykka karettanne bootta gidishen beettees

hayssi kana xuhqakko kana suyqe kana mala gidiri wora kanakko hayssi kana zuyqe yashiya do7a hayssi kana zuiqe barka bochcha bolla eqqides

Hayssi misilen beettizayssi godarekko issi godarenne issi gawarati naati eqqiri teletishin beettidosona gawariya bootta gawara godarezayssikka wogga gawariyakka yaayos.

Hayssi azazokko ha azazoykka abban diza ba hayssi sa'ikko asa napbe ekiroy ibaawa hayssiyo daro wogga woga achchet doosonna

Ha misilen beetishe de'izabi geegeko geegeka maata bolla eqidi de'es geegeka wora do'a geetetizi is eretes.

Ha misileni betizabi kapoko na'mu kapo burabure qodheyika adusa eta dunayika zo'o mata bolla eqidosona

Ha misilen bettizaysi dizabi gaamoko nam'u gamota ha nam'u gamotika sohetidi doshetidi hametishe de'osona etika bantarka dosona

Hayssi missilen bettizaysi karetta kaafoko he kaafoka doonay addussa he kaafiyaka barkka eqqadussu he pinttarakke maata melida maati kumides.

Ha misilen beetidaysi guduntako, kareta gudunta , kareta guduntay maata miide eqishin de'esi.

Ha misilen beetishe dizabi wora hareko. Wora harey soo hareppe dummatees. Wora harey woran dees. Hayssi bootaanne karetta,burabure vetetida wora hare.

Ha misilan betishe dizabi gammokko na'mu gammo issi gam'oyi eqides na'amtto gammoyika ichides mata bolla na'tikka dosona.

ha misilen be7i shen didayssi gaammokko gaammo cimmida gaammo cimmida gaammoy darolayta paattida gaammokko gaammotikka keehippe yashshiya do7ata

Ha msilezan beettizayssi oyddu wora haretakko. Wora hareti so haretappe dummatosonna. Etikka dummatiyage bantta qalamiyana he qalamekka boottanne karetta.

ha misilen beettizayssi nam7u mahettakko nam7u maayetappe issoy heqqishen dees issoynnoykka utteshen dees

Ha misilin dizayssi qooraasekko qooraase mitta bolla eqqidi ba maanawu oyqqida ba oyqqidi eqqis qooraaseka lo'ees goye baggarakka lo'eya saloy beettees.

ha misilen beettishen dizayssi miizakko heedzdzu woykko oyddu miizata etappeka bootta mize deys zo7o miizati doosona kareta miizati doosona.